Vato sarobidy efa voapaika sady misy endriny sy karazany maro azo hisafidianana. Atao fanomezana sady haingon-trano ihany koa, hita amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara.

Fitaovam-piadiana nampiasaina indrindraindrindra tamin'ny andro fahiny ny tafondro, ankehitriny kosa dia mbola misy ihany ireo firenena sasany, izay manapoaka sy mampiasa azy amin'ny fotoan- dehibe isan-karazany eo amin'ny firenena ; mariky ny fahatanjahan'ny firenena fahiny ny fananana azy.

Satroka malagasy vita avy amin'ny herana amin'ny ankapobeny, maivamaivana ary ahitana loko isan- karazany, mampatsiaro an'ny fotoana fankanesako any ambanivohitra satria dia tsy adinon'ireo Ray aman-dRenibeako ny manolotra iray ho ahy mba ho fanomezana sy fahatsiarovana ny fandalovako tany.

Lehilahy anankiroa manamboatra lalana izay antsoina hoe lalana rarivato. Ny iray mandahatra ny vato eo amin'ny tandrifiny ary anankiray kosa mandravona ny fasika miaraka amin'ny fitaovana eny an-tanany.